Odokotela bagqoke impahla zokuzivikela, okusho ukubana kusesibhedlela, okusho ukubana kuleyondawo kulomkhuhlane omubi ophangisa ukumemetheka.

Unesi kumbe udokotela esibhedlela uyasiza obonakala engubaba ohleli phansi ukubana asile emkhuhlaneni ememethekayo.

Umama ophethe umntwana othontiselwa ngudokotela imithanyana emincinyane yokuvikela imikhuhlane eminengi ebantwaneni okutsho ukubana kusekikinika.

Owesilisa uhleli phansi udokotela umhlaba ijekiseni ukumvikela kumbe ukumlapha emkhuhlaneni akuwo. Okutsho ukuthi owesilisa uvakatshele esibhedlela ukuyathola usizo.

Behleli phansi belalele okusho ukubana bayafundiswa ngokuvikela umkhuhlane omemethekeyo ongabe ungabahlasela ongahlasela umhlaba wonke jikelele

Ababili bethesana inkongxa egcwele amanzi ahlanzekileyo, abawakhe empompini ehlanzekileyo eyenzelwe wonke umuntu indawo abakuyo.

Kungabe lusesibhedlela kumbe ekiilinika lapho abantu bahleli phandle belande ukuzokwelatshwa kumbe ukuzofundiswa ngokuvikela umkhuhlane ohlasela umhlaba wonke jikelele ukuba baziphathe njani.

Iyihlanganiso yomhlaba wonke jikelele. Ekhangela ngezabantwana ukulatshwa kwabo lokubavukela emkhuhlaneni engabahlasela .Bavikeleke sonke isikhathi.

Abanye bemi, abanye bahleli, okusho ukubana kusesibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abagula ngengqondo lokuhlola ingqondo.

Indlu enkulu eyakhiwe kahle engithemba ukubana kusesibhedlela kumbe eklinika lapho okulatshwa khona abagula ingqondo ukuze basile.

Isandla esibambe amahlabvunyana okutsho okubana sifundiswa ngokuvikela izihlahla zemvelo singaziphathi kabi ukuze lazo zihlale zisivikela.

Izifundo zokufundisa mayelana ngezemvelo, ukubana ziphatheke njani. Kanye lokuzivikela, kuye wonke umuntu . Ukuze lazo zihlale ziphephile. Zincedise abantu. Kuye wonke umuntu.

Indawo enhle okulebhakane elincinyane elikhomba ukubana kulendawo okwenziwa khona imithi kumbe okuhlolwa khona amagazi abantu, okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu.

indlu okulo mtshini ophezu kwetafulanyana elilendawo yokugcinwa imithi okutsho ukubana kuse kliniki kumbe endaweni okulatshwa khona abantu

Indawo ebukeka inhle, kulotshani obuhle kulamabhakane abonisa indlela zokuhamba usiya kuleyandlu, engithemba ukuthi kusesibhedlela kumbe eklilinika okusizwa abantu.

Endaweni zemtholampilo kumbe emakiliniki ngokwawo kukhona lapho okubonisa khona ukubana izifo zimemetheka kanjani lokulatshwa kwazo.

Indawo enhle elendlu enhle lamabhakani akhombisa indlela yokuya lapho ofisa ukuya khona ukuyalatshwa okutsho ukubana kusekilinika.

Ibhakane elikhulu elikhomba ukubana kulekiliniki eseduzane laleyondawo elifakwe kiyo ukubana abantu bayekhona bayethola usizo.

Ekiliniki kulapho okuvakatshela abantu abahlukeneyo abagula izifo ezahlukeneyo ukubana bayethola usizo kubodokotela babalaphe baphole ekuguleni.

Engithemba ukubana kusesibhedlela esikhulu lapho okulendlu yokufundela ukulungisa imithi ukuze iyelapha abantu.

Ibhakani elikhulu. okutsho ukubana kuleyo ndawo kulomnkangaso wokufundisa abantu ngezemphilakahle ukubana behlale bevikelekile. Nangu umi phambili uyabafundisa.

Kuleyo ndawo kulebhakani elikhulu eliveza ukubana kulemfundiso ekhona ngezempilakahle ukuze abantu beqaphele emikhuhlaneni engabahlasela.

Indlu enkulu engithemba kulabantu abanengi phakathi abazofunda ngokuvikela umkhuhlane omemethekayo kulomuntu phambili kwabo obafundisayo ukuziphatha.

Imota enkulu emi phambi kwendlu okutsho ukubana yimota esetshenziswa kulesi sibhedlela kumbe e ciliniki lapho abantu bayalayitshwa lapho abasuka khona bazothola usizo.

Esibhedlela esikhulu lapho udokotela ahlola khona umama ukuze amnikeze imithi efaneleyo kulokho alakho asile.

Kuyindawo enhle kakhulu okulebhakani elibonisa ukuthi kulesibhedlela kumbe iclinikhi lapho okusizwa khona abantu abahamba khona besiyalatshwa

Kuligcekanyana elihle elilungiswe kuhle ngamaluba amahle okulezindlu ezinkulu ezibonakala kude okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu endaweni yokulaphela abantu.

Kuyindlu enkulu elezitulo ezinengi okuhleli khona abantu abanengi abalinde ukubana babonwe ngabodokotela okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu kumbe emakilinika.

Indawo enhle elamashelufu amahle amanengi okugcinwa khona imithi ehlukeneyo okutsho ukubana kungaba kusesibhedlela kumbe ezitolo okuthengiswa khona imithi kumbe emakiliniki.

Umtshina omkhulu osendlini enkulu osetshenziswa ngabodokodela ezibhedlela ezinkulu obonisa umuntu ukuba uphethwe yikuyini ukuze alapheke kahle.

Kungabe kuyintombazana kumbe umfana olele embhedeni wesibhedlela ubonakala sengathi watsha uyasizwa ngomongikazi kumbe udokotela ukuze aphole

Bemi abantu abanengi abalapho okulomtshina omkhulu wokuhlola ingaphakathi yomuntu, okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu lapho osetshenziswa khona ngabodokotela.

Ubonakala elele embhedeni okusho ukubana kusesibhedlela esikhulu, odokotela bayamhlola bebobotheka okusho ukubana uyasila ngendlela elungileyo

Umama oze ukuzothola usizo kubodokotela okutsho ukubana kusesibhedlela lapho okuhlolwa khona ukuze kubonakale ukubana ungabe uphethwe yini

Endlini enkulu okulemishini eminengi, esesibhedlela esikhulu lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kumbe okulungiswa khona imithi yokusiza abantu.

Umuntu olele embhedeni okutsho ukubana ungaphakathi komtshina omkhulu ongabe utholakala ezibhedlela ezinkulu, uyahlolwa ngudokotela ukubana abonakale umkhuhlane alawo.

Leli tafula elilomtshinanyana omncinyane owokuhlola amagazi abantu ukuze kubonakale imikhuhlane ebagulisayo, okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu.

Indlu enkulu lapho okuhlolwa khona imithi kumbe amagazi abantu abagulayo ukuze balapheke kahle. Lezindlu zitholakala ezibhedlela ezinkulu.

Uguqile umuntu emshineni omkhulu wawubamba, okutsho ukubana kusesibhedlela ahlolwa khona ukubana abonanakale ukubana ubulawa yini.

Ibhakane elikhulu elibhalwe ngamabala amakhulu lamancinyane okutsho ukubana kuveza ukubana leyondawo kulendawo yokubelethela kumbe eyokugcina kahle abantwana.

Odokotela azivikeleyo emilonyeni okutsho ukubana baphakathi komsebenzi omkhulu owokuhlola kumbe owokuhlinza umuntu okutsho ukubana kusesibhedlela

Omama abaphethe lababelethe izingane okutshengisa ukuthi basesibhedlela kumbe ekilinika. Balinde ukuthola usizo njalo lokufundiswa ngezempilakahle.

Omama ababili engithemba ukubana baqeda kubeletha. Bayamomotheka ukubana baphethe ingabe zabo ezihlanzekileyo engithemba ukubana kusesibhedlela esikhulu kumbe ekilinika.

Isigxingi somtshina osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ezinkulu ukuhlola imikhuhlane egulisa abantu.

Isibhedlela esikhulu lapho okungabe kuphekwa khona imithi kumbe kuhlanganiswa khona imithi. Isandla sibambile imitshina omkhulu okwenzayo lokhu ukuze kuphume kahle.

Imishini ehlukeneyo ehlola ngokwehlukeneyo isigulane ukubana sibulawa yini ukuze silapheke kahle sisile okusho ukubana kusesibhedlela.

Umshininyana omncinyane osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukubana ahlole umuntu ukubana uphethwe yikuyini, kungabe kusendlebeni kumbe emakhaleni.

Indlu enkulu, elomtshina omkhulu okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu lapho odokotela abalalisa khona umuntu embhedeni bamhlole okumgulisayo.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, kumbe emakilinika ukuhlola abantu ukuba babu lawa yini ukuze babelaphe lowo mkhuhlane.

Itafula ehlangene lesitulo okutsho ukubana kuhlala isigulane uma sihlolwa ngendlela yaso ngomkhuhlane esiwugulayo, okusho ukubana kusesibhedlela.

Imshininyana emncinyane. Iyaxhunyaniswa eminye ukubana isetshenziswe ezibhedlela ezinkulu ngabadokotela ekuhloleni abantu ukuze babonakale imikhuhlane.

Ibhokisanyana elincinyane elilomshini omncinyane ngaphakathi elisetshenziswa ngabo mama ukuhlola ukubana bakhulelwe yini.

umtshini omkhulu osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuhlola abantu imikhuhlane ebagulisayo ukuze babalaphe ngokuqondileyo

Umshinanyana omcinyane wokuxhuma emtshineni emkhulu owokusiza abantu ezibhedlela ezinkulu abagulayo ukubana baphefumule kahle.

Izigaqa ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela lapho umuntu ebuye elimele, bamlaphe, bambhanditshe ukuze aphole ehlanzekile.

Imitshini eyehlukeneyo esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ezinkulu ukuhlola abantu ukubana yini ebagulisayo ukuze bebalaphe kahle.

Umshini omkhulu omiyo kulombheda ngaphansi kwawo okutsho ukuthi umuntu uyalala kuwo usesibhedlela ehlolwa ngudokotela ukuze kubonakale umkhuhlane alawo.

Imitshini emincinyane etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngodokotela ukuhlola abantu okubagulisayo ukuze balapheke kahle.

Sikhona isibani esigqokwa ngabodokotela emakhanda abo ezibhedlela uma bedingisisa imikhuhlane ezigulaneni.

Umshini omncinyane osetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela ezinkulu ekuhloleni imithi kumbe amagazi abantu abagulayo ukuze babalaphe kahle baphile

Imitshini etholakala ezibhedlela ezinkulu elusizo ekuncediseni ukulapha abagulayo ukuze bebonakale ukubana babulawa yikwiyini ukuze balatshwe ngendlela eqondileyo

Isigelwanywana esincinyane esisetshenziswa ngabodokotela endaweni zokuhlinza abantu ukuze babonakale okubagulisayo

Isitulo esilamavili esisetshenziswa ezibhedlela esisetshenziswa ukuhlala abantu uma behlolwa ukuze babonakale ukuthi babulawa yini.

Umtshina omncinyane osetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela, ukuhlola izigulane Ukuze zibonakale imikhuhlane ebagulisayo balatshwe ngendlela elungileyo.

Umshini omncinyane osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela kumbe emakilinika ukuze umuntu abonakale okumgulisayo elapheke kahle

umutshina omkhulu osetshenziswa ngobodokotele ezibhedlela kumbe endaweni lapho okulungiswa khona imithi kumbe lapho okuhlolwa khona imikhuhlane yabantu

Amabhodlelanyana amancinyane. Alemithi phakathi. Yokusetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela, kumbe emakiliniki. Ukulapha umuntu asile.

Amabhokisana amancinyane aphuma amaphilisi athengwayo ezitolo okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe nguDokotela ezibhedlela ukuze unathe usile.

Amabhodlela amanengi alamaphilisi ehlukeneyo okusho ukubana asesitolo lapho okuthengiswa khona imithi oyibhalelwa ngudokotela uma usuka esibhedlela.

Amabhokisana alemithi phakathi oyibhalelwa ngudokotela ezibhedlela ukubana uyethenga kumbe uphiwe khona ezibhedlela ukubana unathe usile kulokho ukugula olakho

Ibhodlela elilomuthi owubhalelwa ngudokotela esibhedlela ukubana uyewuthenga ezitolo okuthengiswa khona umuthi unathe usile.

Ibhokisana eliphume izibhebhe ezimbili ezilamaphilisi oyabe uwabhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uyewathenga ukuze unathe usile

Ibhokisana eliphuma leli bhodlela elilomuthi oyabe uwubhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uwuthenge uyewusebenzisa ukuze uncediseke.

Amaphilisi alapha izifo ezahlukeneyo ulapho uyabe uwabhalelwe ngudokotela ukubana uwanathe njani ngasikhathi bani ukuze uphole kahle uma uwasebenzise kahle.

Ibhokisinyana eliphuma lowo muthi owuthenga ezitolo okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela uma usuka esibhedlela ukuze unathe.

Ibhokisana elilamaphilizi phakathi owabhalelwa ngudokotela ukubana uyewathenga, unathe, usile kulokhu kugula ophakathi kwakho.

Izibhodlelanyana ezincinyane ezithengwa ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uyeyisebenzisa usile.

Ibhodlela elilomuthi phakathi oyabe ubhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uyethenga ezitolo zokuthengisa imithi unathe usile.

Ibhokisi elincinyane eliphuma lowu muthi owubhalelwa ngudokotela ezibhedlela ukubana uyewuthenga ezitolo okuthengiswa khona imithi usebenzise usile kulokho kugula olakho.

Ibhokisana elincinyane elilomuthi phakathi. Owuthenga ezitolo zokuthengisa imithi. Oyabe uwubhalelwe ngudokotela uma evakatshele esibhedlela.

Ibhodlela eligcwele amaphilisi olithenga ezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi oyabe uwabhalelwe ngudokotela esibhedlela ngemva kokuvakatshela isibhedlela uyalatshwa

Ibhokisana elilomuthi phakathi oyawuthenga ezitolo okuthengiswa khona imithi ayabe uwubhalelwe ngu dokotela ezibhedlela kumbe emakiliniki .

Umuthi owubhalelwa ngudokotela esibhedlela ukubana uwuthenge ezitolo ezithengisa imithi ukubana uyenatha, uphold kulokho kugula oyabe uphakathi kwakho.

Ibhokisana elincinyane elilomuthi phakathi owuthengayo esitolo okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela kumbe ekilinika.

Ibhokisana elilamaphilisi phakathi owathenga ezitolo okuthengiswa khona amaphilisi uyabe uwabhalelwe ngudokotela esibhedlela ukuze unathe usile.

Ibhodlelanyana elincinyane ililomuthi phakathi owuthenga esitolo lapho ukuthengiswa khona imithi oyibhalelwa ngodokotela ukuze uyesebenzisa ngendlela oboniswe ngayo ngodokotela.

Ibhokisanyana eliphuma amaphilisi phakathi oyabe uwabhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uyewathenga ezitolo okuthengiswa khona unathe.

Amaphilisi aphuma keleli bhokisana owathenga ezitolo okuthengiswa khona amaphilisi oyabe uwabhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uthenge unathe usile.

Ibhokisi elilemithi phakathi ethengiswa ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi oyibhalelwa ngudokotela esibhedlela kumbe ekilinika.

Ijekiseni ehotsha umuthi ebhodleleni elincinyane. Okutsho kubana kusesibhedlela lapho odokotela abalapha khona abantu abagulayo.

Abantwana abancinyane abagqoke impahla zabo zesikolo, okusho ukubana kusesikolo semfundo yaphansi. Basendaweni yabo yokudlalela. Bahlala bejabulile.

Udokotela esibhedlela uhlola umntwana indlebe ukubana amelaphe aphole ebuhlungwini aphakathi kwabo.

Udokotela kumbe umongikazi usiza olele embhedeni engithemba ukubana kusesibhedlela esikhulu lapho adinga khona usizo kungabe kusemehlweni kumbe emlonyeni

Ugqoke wazivikela kuleyindawo eyindlu lapho okuhlolwa khona amagazi abantu ukuze kubonakale okubagulisayo okutsho ukubana kusesi bhedlela esikhulu.

Owesilisa obambe isibane endlini enkulu okulomtshini omkhulu engithemba kusesibhedlela esikhulu. Umtshina wokuhlola isigulane.

Odokotela ezibhedlela kumbe emakilinika basebenzisa umtshina ukuhlola umntwana ukubana uphethwe yini ukuze bamlaphe kahle aphole kulokho kugula.

Isandla okungabe ngesowesifazana kumbe owesilisa osesibhedlela uxhunywe emtshineni omkhulu ukuze alapheke asile .

Ezitolo okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela ukubana uyethenga. Kulamashelufu amahle wokugcina amaphilisi kumbe imithi ukuze ihlale ihlanzekile.

Amabhokisana ahleli eshelufini Okutsho ukubana kusezitolo lapho okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela ukubana uthenge unathe

Amabhokisana alamaphilisi lemithi, asemashelufini amahle ezitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi.

Amabhokisanyana aseshelufini ehlanzekileyo esitolo okuthengiswa khona imithi oyibhalelwa ngoDokotela ezibhedlela kumbe emakiliniki ukubana uthenge.

Indlu enkulu elebhakane elincinyane elikhomba ukubana ndindlu okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana uthenge.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi, oyabe uyibhalelwe ngudokotela, ukubana uyethenga ukuze usile, balama shelufu amahle abagcinela khona imithi.

Ibhakane elikhomba ukubana kulesitolo esithengisa imithi oyithenga lapho ubhalelwe ngudokotela esibhedlela ukubana unathe usile.

Amabhokisana abekwe kahle eshelufini ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Oyabe uyibhalelwe ngudokotela ukubana uzothenga unathe usile.

Imota emi phambi kwendlu enkulu okutsho ukubana kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi oyibhalelwa ngudokotela ukubana uthenge.

Ezitolo okuthengiswa khona amaphilisi kumbe imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela kumbe ekiliniki ukuze uyethenga khona unathe usize

Abane bame phambi kwendlu enkulu engithemba ukubana kuse kiliniki kumbe esibhedlela kwesonxele kwabo kulebhakane elikhomba ngokufundiswa komkhuhlane omemethekayo.

Kuleyo ndawo okulomkhankaso omkhulu wokuvikela abantwana emkhuhlaneni lokuba lapha phakathi kwemikhuhlane abalayo ukuze basile.

Kuleyo ndawo bavakatshelwe ngabezempilakahle abasuka ezibhedlela kumbe amakilinika ukuhamba bebafundisa ngokuphepha emikhuhlaneni engabahlasela lesibahlasele.

Abantu abanengi okutsho ukubana baze kulowomkhankaso ukuzofundiswa ngemikhuhlane yezempilakahle ukuze bahlale bephephile kuleyondawo.

Abantu abanengi ababuyileyo kuleyondawo, ukuzolalela ngokwezempilakahle okutsho ukuthi kulomkhankaso wokufundisa ngemikhuhlane engaba hlasela.

Abantu bezempilakahle bamile duze lebhakani elincane , kutsho kukhona umkhankaso ozabakhona kuleyo ndawo wokufundisa ngezempilakahle.

Kulomkhankaso omkhulu kuleyondawo. Owokufundisa abantu ngemikhuhlane kanye lokuvikela abantwana emikhuhlaneni engabahlasela.

Owesilisa ofundiswa ngudokotela kumbe umongikazi ukubana aziphathe njani kwezemacansini ukuze kungabi lomkhuhlane ozambamba.

Kukhona umtshini omcane owokuhlola abesifazana ukuthi bakhulelwe loba abakhulelwanga. Uma usetshenziswe kahle ukhiphe impumela eqondileyo.

Kulomkhankaso omkhulu kuleyondawo ,okutsho ukubana bafudiswa ngokuzivikela kwezemacansini ukuze baziphathe njani lakoba uma sebehlaselwe yimikhuhlane belapheke njani.

Abantu abanengi abahlezi izigombolozi bephethe izincwadi lapho ababhala khona ngokufundisana ngezemacansini ukubana baziphathe njani ngokuzivikela emikhuhlaneni yasemacansini.

Abhokisana aphathe imithinyana ngaphakathi eyokubana isize abase mdlalweni uma belimele ngokuphangisa ukuze babuyele emidlalweni.

Umshini omkhulu osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ezinkulu ukubana ubonise ukubana umuntu ubulawa yini ukuze bamlaphe kahle.

Umtshina omkhulu engithemba ukubana usesibhedlela esikhulu osetshenziswa ngabodokotela ukubana babone ukuthi isigulane siphethwe yikuyini ukuze basilaphe kahle.

Izihlahlanyana ezitholakala egangeni .Abakwazi ukuzihlanganisa lokwazi ukuthi zilaphani bayazihlanganisa balaphe abantu ngokwesintu basile .

Izihlahla ezitholakala egangeni ezincinyane ezilapha izifo ezinengi ezahlukeneyo. Babo abakwazi ukwelapha ngokwesintu bayakwazi ukulapha abantu ngazo.

Izihlahlanyana zegangeni ezisiza abagulayo uma zihlanganiswe kahle ngabakwaziyo ukuzihlanganisa ngokwesintu, bayalapheka abantu basile.

Izihlahla ezilusizo ezincedisa ukulapha abantu ngokwesintu kwabakwazi ukuzihlanganisa, bayasiza abantu ukuthi baphole.

Izihlahla ezisizayo ngokulapha ngokwesintu, lesi singabe sihlanyeliwe, kumbe siyaziphumela egandeni emhlabathini ovundileyo ukubana sisize abagulayo basile.

Amabhodlelanyana aphethe umuthi olungiswe ngokwesintu kwahlangahlanganiswa izihlahlanyana ezinengi ukuze umuntu asebenzise ngokutshelwa kwakhe ,asile.

Umuthi wokuxubha amazinyo kumbe owokulapha insini, olungiswe ngokwesintu ukuze ulapheke kulokho kugula olakho.

Imihlobohlobo yezihlahla ezehlukeneyo zasegangeni umuntu ubambe esinye okutsho okubana uyahlangahlanganisa ukubana alaphe umuntu ngokwesintu.

Ibhokisana elilezihlahlanyana phakathi okusho ukubana yitiye yezihlahlanyana zesintu, onganatha usile ekuguleni olakho.

Indawo ezahlukeneyo, ezilezihlahla ezahlukeneyo, abakwazi ukuzisebenzisa abalapha ngesintu bayancedisa abagulayo ukuze basile kulokhu kugula abalakho.

Izihlahlanyana ezahlukeneyo ezinye zicholiwe, ezinye zingamahlamvu nyana okutsho ukubana yizihlahla zokulapha ngokwesintu, abakwazi ukuhlanganisa bayanikeza abagulayo

Ibhodlela elilesepa yokugeza eyenziwe ngezihlahlanyana kwahlanganiswa ukubana umuntu ageze ahlanzeke.

Izihlahlanyana ezincinyane ezitholakala egangeni ezithathwa ngabakwazi ukulapha ngokwesintu besiyozihlanganisa benikeza abagulayo ukuze basile.

Izihlahla ziyimpilo ziyelapha izifo ezinengi. Kwabakwazi ukuhlanganisa kahle bayanikeza abagulayo ukuze balapheke masinya.

Isihlahla esihle silamahlamvu amahle uma ungawahlanganisa ngendlela abakwazi ngayo abalapha ngokwesintu ayalapha umuntu asile abe ngolulamileyo.

Izihlahlanyana ezitholakala egangeni ezilusizo kumphakathi. Kwabakwazi ukulapha ngokwesintu bayazithatha bahlanganise banikeze ogulayo asile

Isihlahlanyana ezitholakala egangeni kwaba kwazi ukuhlanganisa bayasiza umuntu ogulayo ukubana alapheke kulokhu kugula alakho asile.

Isihlahlana esincinyane esilusizo ekulapheni izifo ezihlukeneyo, siyancedisa abagulayo ukuthi baphole kulokho abakugulayo

Isihlahlanyana esingabe siyasiza ukulapha ngokwesintu kwabakwaziyo ukuhlanganisa, sisize ogulayo aphole.

Abakwazi ukulapha ngokwesintu . Bayahlanganisa izihlahla lezihlahlanyana .Ukusiza abantu abagulayo ukuze basile kulokho ukugula abalakho.

Izihlahlanyana ezincinyane abakwazi ukulapha ngokwesintu bayazihlanganisa ukuze banike abagulayo basile kulokho kugula abalakho .

Izihlahlanyana ezincinyane ezitholakala egangeni abakwaziyo ukulapha ngokwesintu bayazihlanganisa banikeze abagulayo balapheke basile.

Izihlahlanyana ezahlukeneyo ezinye zilamaluba ziyasiza umphakathi lapha abakwazi ukulapha ngesintu bayanikeza abagulayo ukuze basile.

Izihlahlanyana ezitholakala egangeni abakwaziyo ukulapha ngokwesintu bayazithatha bahlanganise banikeze abagulayo ukuze basile emikhuhlaneni abalayo

Izihlahlanyana ezincinyane ezilamahlamvu amahle angasiza ogulayo. Abakwazi ukuzihlanganisa abalapha ngokwesintu bayanikeza abagulayo ukuze basile.

Abakwazi ukulapha ngesintu bayahlanganisa amahlamvunyana, banikeze abagulayo ukuze basile emikhuhlaneni abalayo.

Imihlobohlobo yezihlahla ezisezitsheni ezehlukeneyo, ezilusizo ebantwini ukubalapha ekuguleni. Abakwaziyo bayahlanganisa banike abagulayo baphole.

Amabhodlela amanengi ahlukeneyo, alemithi eyehlukeneyo yesintu yokulapha ngokwesintu ukubana uma usiyothenga uyaphiwa lowo muthi ulapheke usile.